Jën bu ñoo woowee ko bo peperenga laka ko nu tudee ko kobo bu laka muy dem ci ay toogo yimeni su po kanja ma fe won nga say def goroom sob bore ko ak mbuuru tamit.

Palaci jëndeekay ay bagaa sunu koy woowe supermaket nexamna lépp luniti soxla am nafa ci wàllum lekk wàllum naan wàllum defar sa yaram.

Ci wàllum toog muy toogekaay ñu koy faral di def ci sunu ay saal. Buñuy muna toog di saytaan ay tala wala nga am ay gan. Am fooleen dalal ñoon tokg ngir mëna waxtaan.

Sanse li jigyeen gëna bëgg, jikkeni african, salu wiire bu naise, jokk ay tëyër ñu ñowan la ko, nga sanse bur dem xew, wala taaral sa bopp.